Ebisolo biri bibiri nga biri mu lufaamu. Nga ekindhi kiringilire eno ekindhi kirinze ere.

Aaaa emeri nga erimu omuntu nga eriku no mupira nga etwise erikutambula ghano eeee..

Abantu balighano nga ghaligho ekidongo n'omujaasi ali kuuma. Omuntu atyeime ku ntebe mmm...